Ukuhambisa abantwana abancane esikolweni kuyabanceda kakhulu ekukhuleni kwabo. Kuyayenza ingqondo zikhaliphe kuyayenza njalo benelise ukudla kuhle labanye abantwana bengadlali ngodlami. Kuyenelisa njalo abantwana laba belalele ababalisi babo kuyabanceda belalele abazali ngekhaya.

Abazali bayakhuthazwa ukubana behambise abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu esikolo, ukuze bethole imfundiso ebalingeneyo lapha bekhula njalo bekwazi ukudlala labanye abantwana. Ababalisi abafundisayo esikolo bazafundisa imfundiso ukubana beziphathe njani abantwana laba.

Abantwana abancane bayakhuthazwa ukubana behambe esikolweni, beyofunda izifundo ezibalingeneyo, njalo esikolweni bayaphiwa ithuba lokubana bedle ukudla nxa sebelambile ukuze beyenelise ukubana bebambe imfundiso abayifundiswayo ngababalisi babo.

abantwana abancinyane bayakhuthazwa ukubana bahamabe ezikolweni beyofundela ukukhuluma befundele njalo ukudlala labanye abantwana lokhu kuyayenza ingqondo zabo zikhaliphe bebambe lokhu abakufundiswayo njalo abantu abadala ababakhangeleyo abantwana laba bayafundisa kanye lokuhlabela kanye lokubala kanye lokufunda abantwana

Abantwana bonke abancane abangabafana kanye lamantombazana bayakhuthazwa ukubana behambe esikolweni bethole ukufunda, abadala basendulo babengahambisi abantwana abangamantombazana esikolweni ngenxa yokuthi bayayenda. Kodwa ngensuku zanamhlanje wonke umntwana ulelungelo lakhe ukubana ayeskolo ayefunda konke omncane

Ababalisi bezikolweni zePrimary bayakhuthaza abazali ukubana bathengele abantwana amabhuku okufunda ngekhaya, bethengele njalo njalo abantwana amabhuku okubala. Lokhu kuyabanceda ukuba bephumele emihlolisweni yabo lapho sebezavala izikolo. Imihloliso le ibhalwa kathathu ngomnyaka.

Abantwana abancane abeskolo bayakhuthazwa ukubana bahambe esikolweni ukuze befunde ukubhala kanye lokubala. Abazali bayakhuthazwa ukubana bebathengele amabhuku okubhalela bebathengele lamabhuku okubala ngekhaya.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bathole ingwalo ezenombolo ezizabanceda kakhulu ekufundeni kwabo ngoba ingwalo lezi bezisilela esikolweni. Abanye bengasayenelisi ukuba bafunde kakuhle. Ingwalo lezi zivele kumongameli welizwe.

Abantwana besikolo abePrimary bahleli edeskini elilodwa bayabhala abanye bayabala. Abangamantombazana babili njalo bavunule impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Abafana omunye ufake ibhuku emlonyeni.

Isikolo lesi sayakhiwa nguhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi abantwana abanengi abasayi esikolo ngoba sikhatshana labo. Ngakho uhulumende wabayakhela isikolo esiseduze njalo bafunda bengabhadali ukuze wonke umntwana ayenelise ukubana aye esikolo.

Isikolo esiyakhiweyo edolobheni leNyaza. Silabantwana abalikhulu lantathu abafunda khona. Abantwana bakhona bafunda bevunule amahembe lamabhulugwe ayikhakhi. Kuyakhuthazwa abadala ukubana babhadalele abantwana imali efunekayo esikolweni ukuze bengaxotshwa ngababalisi.

Abantwana abafunda e primary bathole usizo lwamabhuku awokubhala kanye lamabhuku awokubala amabhiku la azabancedisa ukubana bezwisise ngcono izifundo zabo njalo umbalisi wabo ubonge kakhulu isipho lesi esivela kugatsha lwezemfundo ugatsha lukahulumende

Kulilungela lawonku umntwana ukuba eyenelise ukubala. Eyenelise njalo lokubhala. Lokhu kuze kwenziwe nguhulumende ngokuyakhiwa amaphilamali amanengu ukuzewonke umntwana efinyelelwe. Njalo akulamali ebhadalwayo kulezi zikolo. Ukuze wonke umzali eyenelise ukubana ehambisa umntwana

Ababalisi babantwana abakumfundo ephansi bayakhuza ukubana abantwana befunde amacomputer lokhu kuzaluba ngceda kakhulu kusasa sebekhulile ngoba amacomputer la asesebenza yonke indawo yonke imisebenzi zisebenzwa ngama computer

Uhulumende uyakhe isikolo lesi ngemva kokunanzelela ukuba imfundo ebantwini abancane lokhe isala isehla ngoba bahamba umango omude besiya esikolo ngakho sizanceda isikolo leso ukuthi abantwana bonke befunde bekhule bebe lekusasa elihle.

Abantwana abancane abafunda eprimary bayakhuthazwa ukubana befunde ama khompuyuthazi esikolo, lokhu kuzabanceda ikusasa labo ngoba imitshina leyi isisebenza yonke indawo njalo kuzabayenza ukubana bethole umsebenzi masinya ngoba sebekwazi. ukusebenzisa leyi mitshina.

Imfundo likungelo lawonke umntwana ozelweyo lapha emhlabeni. Abantwana abancane akumelanga behambe umango omude besiya esikolo ngoba kulengozi ezinengi ezingabehlela behamba bebodwa . Bengayenelisa ukubana bebanjwe ngamatsotsi beyenelise njalo ukubana bethathelwe imali kumbe ukudla abayabe bekuthwele besiya esikolo ngakho izikolo zabo kufanele zibe seduzane njalo bephelekezelwe ngabazali izikhathi ezinengi.

Sokulezikolo ezinengi zeprimary eziyakhiweyo endaweni ezitshiyeneyo abantwana abancane a bakhuthazwa ukubana behambe umango okwedlula angamatshumi besiya esikolo ngoba kulengozi ezinengi ezingabayehlela ngakho izikolo lezi ziyakhwe eduze labantwana laba ukuze befinyelele esikolweni bethole imfundo.

Kulomnunzana esigabeni onike isipho esikolo esamabhentshi Kanye lezitulo ukuze abafundi beyenelise ukubana behlale befunde behleli emabhentshini Abafundi abanengi ngenxa yokuswelakala kwamabhentshi besebefunda behleli phansi lokhu bekwenza kube nzima ebafundini ukubana belalele kakuhle umbalisi njalo bebone okubhaliweyo

Ababalisi abafundisa abantwana besikolo be eprimari bayakhuthazwa ukubana bafundise abantwana lanxa bekhala ngokubana iholo labo lincane abantwana laba kukhangelelwe ukuthi bafunde babe lekusasa elihle ngakho ababalisi bayacelwa kakhulu nguhulumende labazali ukubana bafundise abantwana ngohlonzi olukhulu.

Bonke abantwana abancane bayakhuthazwa ukubana bahambe bathole izifundo ezkolo zase purayimari okugoqela amantombazane kanye labafana. Abazali bayakhuthazwa ukubana babhadalele abantwana imali ezifunakalayo eskolo ukuze bonke bayanelise ukufunda lokubhala.

Izethekeli ziyakhuthazwa ukubana zibuye zizovakataha esikolo ngesikhathi lapho abafundi abangafundi khona njalo ma zibuye imota ababuye ngazo bayakhuthaza ukubana bazifake lapha andubana bangakayibona umbalisi kumbe bengakayaboni umphathi wesikolo.

Abantwana esikoleni bayakhuthazwa ukubana bethande njalo befunde isifundo sescience, ngoba yiso esiyanceda ukuthuthukisa isigaba abaphilakuso, njalo lokuthuthukisa ilizwe. Ngoba ma befunda iscience bazabakwazi ukwenza imithi, ezanceda ukwelapha abantu ezibhedlela.

Amakhampani amanengi avaliwe elizweni njalo imisebenzi iyancipha ebantwini. Ngakho abantu abatsha bayakhuthazwa ukubana befunde imisebenzi yezandla egoqela ukubaza. Ababazayo bebaze into ezinjengamakhabothi kanye lembheda ukuze bethole izinto bethengise lezizinto.

Kule sikolo esitsha esiyakhiweyo njalo isikolo lesi sithole impahla entsha evela kuhulumende yokubana abantwana besebenzise ikakhulu laba abafunda izifundo zesayenzi. lmpahla leyi inhle kakhulu njalo iyabiza okwamagama. Ababalisi bayakuthazwa ukubana beyinakekele ngobuciko impahla leyi.

Abafundi bemfundo ephezulu e"University of Zimbabwe" bafundisana ukuba bengavikela kanjani umkhuhlane omemetheka enyamazaneni. Umkhuhlane lo uyingozi uyabulala inyamazana lezifuyo. Bafundiswa ngumfundi omkhulu ololwazi ukubana benganqabela kanjani leyo mikhuhlane.

Abafundi besikolo seSekhondari bavakatshele inkampani enkulu esebenza ukupheka imbodlela. Abafundi batsheliwe ukubana bengaqina ezifundweni zabo bazabuya bezosebenza kuleyo khampani njalo amathuaba manengi. Abafundi bebevunyelwe ezimhlophe. UMnikazi wekhampani ubekhuluma labo njalo ngokuqakatheka kwemfundo.

Abantu abasakhukayo ezikolweni bayakhuthazwa ukuba befunde ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukubaza ukubana benelise ukuziphilisa. Ngoba imisebenzi iya ilokhe incipha elizweni ngenxa yesimo somnotho. Imisebenzi layo eyesandla iyabanceda kakhulu abantu abatsha abasakhulayo ukuze bethole inzuzo yokuselela imuli zabo.

Uhulumende uyakhuthaza ukubana abantu abasakhulayo befunde imisebenzi yezandla egoqela ukubaza ukuzw bethole ukuphila kanye lemuli zabo ngoba abantu abanengi abasasebenzi.

Uhulumende uyakhuthaza bana abantu befunde imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga ukuze benelise ukuba beziphilise njengoba imisebenzi ibuya incipha elizweni. Abafundi bafundiswa ngababalisi abalolwazi njalo abaqeqetshileyo.

Abantwana besikolo bagqoke impahla ezimhlophe balalele umbalisi wabo .Umbalisi ubafundisa ngokuqakatheka kwemfundo ukubana imfundo lilifa abangasoke balithathelwa ngomunye umuntu njalo imfundo izabanceda ekusaseni labo ngoba yibo abathungameli bakusasa.

Umbalisi umi phambili kwabantwana besikolo uxoxisana labo mhawumbe ngempilo ukuba beziphathe njani uma beqeda isikolo njalo lemisebenzi asebe ngayisebenza ukuba beziphilise lemuli zabo.

Abantwana besikolo abasebangeni eliphansi ngendlela abami ngayo ngani ngabantu abakukhefu bagqoke okuyisibhakabhaka izikipa konke lama bhulugwa.

Abantwana abasakhulayo, amajaha kanye lezintombi bayakhuthazwa ukubana baqhubekele phambili ngemfundo yabo esikolweni ukuze babe lekusasa elihle. Imfundo iyabanceda kakhulu abantwana ukuba bethole imisebenzi ebafaneleyo njalo bebelemuli benelise ukuba beselele imuli zabo.

Abantwana beskolo bahleli benze isigombolozi. Balalele umbalisi wabo ophakathi kwabo. Abantwana laba bafundiswa ngokumayelana ngokuqakatheka kokuziphatha, njalo lokubana baqakathekise imfundo ngoba imfundo izabavulela amathuba empilweni yabo yakusasa.

Kuhlanyelwe utshani obuluhlaza phandle kwegedi. Lezihlahla esezikhulile sezihlumile njalo kukhanya umuntu ephuma evela phakathi egedini. Kulebhakane njalo elitshengisa yonke imfihlakalo engabe idingakala mayelana ngesikolo.

Abantwana besikolo bengakayiqala izifundo zabo, baqale bahlaliswa phansi. Balalela umbalisi wabo ukubana izifundo ziqakatheke njani empilweni yabo njalo bethathe izifundo lezi ngobunono langobuciko obukhulu. Abantwana bagqoke izembatho ezimhlophe kanye leziluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abesekhondari abafundela ukuba ngomanjinela bathole umtshina omutsha ovela kuhulumende. Umtshina lo uzabanceda kakhulu ezifundweni zabo bethole ulwazi ukubana ukubangu manjinela kusebenza kanjani. Umtshina lo kukhangelelwe ukuthi ubancede njalo bangawuvula bazathola ulwazi ukuthi insimbi zihlangana, njani imota uhamba njani.

Abantwana besikolo bahleli ezitulweni, balalele umbalisi wabo. Bagqoke izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka. Njalo kulama bhuku phambi kwabo. Kutshengisa ukuba bangaqeda ukulalela umbalisi wabo kumele babhale lokho umbalisi wabo ekade ekutsho.

Umbalisi ofundisa abantwana ugqoke ijazi elimhlophe wafaka lembu eliluhlaza okwesibhakabhaka wavala umlomo wavala lamakhala ubebhala etshengisa abantwana ukubana kumele babhale njani emabhukweni abo.

Abantwana babfunda esecondary ngemva kokudlala imidlalo ababalisi babo babatholele ithuba lokubana baxoxisane labo ngengozi ezivamileyo ebantwini abatsha ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa. Ababalisi babafundisa ngokuqakatheka ukubana izidakamizwa zingabanjwa njalo babakhuthaza ukubana abasebenzela izidakamiswa behambe beyebamangalela emapholiseni.

Amabhuku awabantwana besikolo alembala etshiyeneyo aphakathi kweshelufu njalo amabhuku lawa abafundisa abantwana besikolo mayelana lezifundo ezitshiyeneyo.

Abafundi abafunda eSecondary bavunule amayembe amhlophe njalo bahleli ezitulweni, phambikwabo kulamabhuku. Kulomfundi omephambikwabo ebachasisela ngemfundo abayifundayo njalo kukhangelwe ukubana abantwana babhale imihloliso ma izikolo sezisiya valwa.

Abantwana abafunda imfundo ephakemeyo e Secondary balalo ilungelo lokubana bevakatshele endaweni ezitshiyeneyo bethole imfundiso ezizabanceda mayelana lempilo yabo, ikusasa labo ukuthi limi njani. Ezinye zesifundo abangazifunda yizifundo ze Biology ezihlola ukubana umzimba womuntu unjani njalo usebenza njani.

Ugatsha lwezemfundo luthole usizo oluvela kuhulumende olokwakha iSecondary entsha esigabeni. Isecondary le izanceda ikakhulu abantwana besikolo abahamba ummango ongamakhilomitha angamatshumi amathathu besiya ku secondary eseduze labo. Lokhu kuzayenza abanye abantwana besikolo befinyelele bethole imfundo ukuze bebelekusasa elihle.

abantwana abafundwa esikolweni bayakhuthazwa ukubana bebuye lemiganu ngoba sebezaphiwa ukudla esikolo kuzokhethwa omama abazabe bebaphekela ukudla lokho kuzabanceda ukubana bekhuthale ezifundweni zabo njalo ingqondo zabo zikhaliphe bebuye njalo bengasalovi ngenxa yesimo sendlala esesikhona emakhaya

Kulesikolo esitsha esakhiwe ngobuciko obukhulu edolobheni laseKigali. Isikolo lesi kubikwa kufindw abantwana be secondary. Isikolo lesi kulabantwana abafika amakhulu amabili abazakufundq kulesisikolo. Bazafunda imfundo egoqela inombolo, i physics Kanye leNdebele.

Abantwana basemaphandleni bayasalela emuva ngemfundo, uhulumende wakhe isikolo esikhulu esilabantwanta abalikhulu lasikhombisa ,inengi labo ngabantwana abangamankazana, bayakhuthazwa ukubana bathole imnfundo.

Abantwana besikolo sesecondary bakhangelele ukubana befundiswe ngababalisi babo ukubana bepheke ukudla kwesintu ukudla okwakha umzimba imfundiso le ikhangelelwe ukuphathisa abantwana ngoba kukhangelele ukubana bazayenda beyakhe imizi ngakho kumele beyende bekwazi ukupheka ukuze umuli iqine abantwana bengabulawa yindlala ekhaya.

Umbalisi uxoxa labantwana besikolo ebatshela ngokuqakatheka kwemfundo empilweni zabo abantwana laba bavunule amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka njalo lamabhulugwe ayikhakhi konke amankazana labafana.

Abantwana besikolo bahleli esitulweni bafaka lamabhuku abo phezukwamadeski. Bagqoke amayembe alompala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo balalele umbalisi wabo besuka lapha sebebhala lapha umbalisi ade ebafundisa khona.

Kulomhlangano omkhulu oyenziweyo okubizwe abantwana abe secondary abezikolo ezitshiyeneyo bazobafundisa ngokuqakatheka kwemisebenzi yezandla, imisebenzi yezandla egoqela ukubaza lokubakwazi ukulima yiyo imisebenzi abantu abatsha ukubana bebeyazi ngoba amathuba onsebenzi lokhe encipha elizweni

Abantwana asebekhulile bayakhuthazwa ukubana befunde imisebenzi eyezandla ezabaphathisa ukubana beziphilise egoqela ukubaza. Ukubaza lokhu kuzabanceda kakhulu ukuze bebaze besebethengisa lokhu abakubazileyo bethole inzuzo beyenelise ukubana besilele abantwana babo.

Inani labantwana abatsha, asebefunda eyunivesithi, liyala liyanda. Lokhu kulinyathelo elihle kakhulu, ikakhulu kuhulumende, ngoba abantu abatsha sebebona ukuqakatheka kwemfundo., ekubalungiseleleni ikusasa yabo Imfundo le, ibuya iyinhlelo ezitshiyeneyo ibaphathisa njalo ekutholeni imisebenzi. Lokubana bebe lemuli zabo benelise ukuselela imuli zabo.

Izindlu ezihlala abantwana abafunda eyunivesithi kuyakhuthazwa ukubana zihlale zihlanzekile ngazo zonke izikhathi njalo zithanyelwe nsuku zonke Abantwana bayakhuthazwa njalo ukubana bengapheki kulezo zindlu ngoba kungacina kumemetheka ingozi kucine kusitsha indlu.

Kulombukiso oyenziwayo emayunivesithi . Umbukiso lo uyakhuthaza abantu ubafundisa njalo ngemisebenzi abangayenza bengaqeda ukufunda emayunivesithi. Abantu banengi abafundi bahambile kuleyo mbukiso. Njalo bebefundiswa ngabaqeqetshi abasuka ezingatsheni ezitshiyeneyo, zikahulumende. Lamanye amakampani.

Abantu abafunda imfundo ephakemeyo eyunivesithi bayakhuthazwa ukubana befunde ingwalo ezinengi mayelana ngemfundo abayitholayo ukuze bejulise ulwazi lwabo njalo ingqondo zabo zikhaliphe. Bayakhuthazwa njalo ukubana bechithe isikhathi esinengi bebala amabhuku nxa belungiselela imhloliso ukuze bephumelele ezifundweni zabo.

Izindlu okuhlala khona abafundi emayunivesithi kuyakhuthazwa ukubana zihlale zihlanzekile nsuku zonke njalo imibheda yakhona mayigcinwe ngobunono obukhulu ihlale layo ihlanzekile konke lamakhabothi akhona kumele ahlanzwe nsuku zonke engangcoli

Ugaja lwezemfundo, lunike amayunivesithi wonke isipho sikamabona kude. Ukuze abantwana abafundayo, bazwisise ngcono lokho abakufundiswayo. Umabona kude lo uyaphathisa abantwana ngoba bayabe sebefunda izinto abazibonayo. Lokhu kuyayenza ingqondo zabo zikhaliphe. babambe masinya lokho abakufundiswayo.

Kule university entsha eyakhiwe nguhulumende evulwe umnyaka odlulileyo . I university le inhle okwamagama .Njalo ikhangelelwe ukubana kube labafundi abangafika inkulungwane abangafunda kuyonale i university .Njalo ilezindlu zabafundi abalala kuzo ezingafika amakhulu amahlanu .Abafundi bayakhuthazwa ukubana behambe beyefunda ukuze bethole ikusasa elihle .

Abafundi beYunivesity bayakhuthazwa ukubana emahostela lapha abahlala khona kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ukuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane ebangelwa yikungahlanzeki njalo bayakhuthazwa ukubana lapho abahlala khona bengapheki ukuze kuvimbe ingozi zokumemetheka kumlilo.

Abantu abatsha abasakhulayo bayakhuthazwa ukubana behambe beyefunda ema university ukuze bethole imisebenzi bengaqeda imfundo abayitholayo izabanceda ukubana bethuthukise isizwe bethuthukise lesigaba njalo abanengi bengaqeda bayahamba beyethola imisebenzi phetsheya besebethumela imali ngekhaya okuzanceda ukuthuthukisa isigaba.